Daro deretti woykko daro asati issi po7iza besaan uttiday, eqidaynne hara hara oothizayti daroththi deettes. Ha darothi dizsytappe issi uray qoobe huuphphen qachchidi.

Oydu asati issi matan eqida ha oydu asati eqidi dizaytappe issiniya maca gidishin hedzdzati adde iza macematara diza adde kumetha mayo mayides.

Daro asati issi zoreta keeththan geli uttidi deettis ha uttida asata sinthani issi ciishshaynne haaththay issi xarapheza bolla uttidis asatappe guye baggara mela oydey daroy dees.

Issi dere asas oothosonne daro asata madiza maado keethay oothetidi shuchappe dees. Ha ooseti diza shuchan keethay daroppe lo'izaysi gidishin izi matanka woraynne kaamey dees.

Gaammo asati masqala kaa7io gallassan toora gondallenne dunguza mayidi daroppe lo7idi deettees hagaammo asati caala caalata.

Issi kawo kethi otoso shuchappe osetidaysine aduqidine daro lo'za wulatine garsera doya doya utin ayfes xelanaw darope lo'zaysi gididi betes.

Oydu asati issi matan eqidi detes ha 4 asatappe 3 ade gidish 1niya maca gidawus kumetha mayo mayidayta gidishi macaya botha qamise dancadus be siqotethaza besana

Kowaase kaassanchati gashetinne gitati issi heeran uttidaytinne eqqidayti giidi deettes. Ha uttidaytinne eqqidaytappe guye baggara addeti eqqidi dishe qoobeka wo.

daro asati booththa shuraba may7idinne oge bolla hamutishe deettes hamutishe dizata giddofe issinoya sinthara maca gidishin hankoyti adde daridi beettes izetappe guye baggara woraykka dees

Giita issi keeththe giddon gammo dunguza may7da asatinne macati uttida ha uttida asata sinthanikka daroppe onka unkotinne ciishshati laaletti laaletidi deettes

Daro maca nayti issi sheeran shiiqidi deettes ha shiiqidi diza maca naytappe issi noya shaayishin harati qasse hara kathabaza qoretes

oyddu addeti issi heeran maxaafanne luuketa ba sinthan woththidi guyerakka daro maxaafa mala izaytakka wothidi uttida ha uttida addetikka ubbay ordeta

asati issi heran shiiqidinne uttida ha uttida asatikka qoodan daro gidishin izetappe sinthe baggara gaden wodhdhidi issi nozi uttin hanin issi addey toho bolla uttides

Issi adeyi daroppe loyizayisi issi koshe kusheni oyikidi hasayishe desi hasayize diza adeza matara nami'ati ayifeyi betena namiphayika

daro asati issi matan zoreta keethtan shiiqe uttidi waraqata oykkidinne wurti dheeqtes ne oykkidi dizayta matappe issozi kushen oykkidi

daro macati issi maaran uttidi deettes ta macatappe guye baggarakka darro asati issidi heeran shiiqidi uttidishin hayssi macata qane geetetti erites

Daro asati issi heeran shiqidi uttidi ha shiqidaytika zoreta lame ba qofa issi issas ekanasine imanas shiqidi de'etesha shiqidi diza asatika daro

Heedzdzu addeti uttidi deettes. heedzdzu addeti uttoytappe nam7ati qoofe woththi dishin issinozi manaxxire hu7e bolla wothides ha heedzdzatappe issinozi gaammo dunguza qoofe wothi.

heedzdzu addeti issi madan uttidi kawo keeththa ooso ooththetes ha ooththizaytappe issi booththa qoofe woththidayssi dunguza koshesoranne qoodhesora siisidayssa

Issi heeran kawo keeththa ooxoson wurizi shiiqidi uttida ha uttida asatikka booththa maydi maydinne salo samaye oyde bolla ottidettes.

daro asati woraqaata kushen oykkidi hara silketanne hara hara miishata iskirtota kushen oykkidinne issi bessan uttida ha uttida bessatan daroppe poo'idi beettizayti gidishin issisinoti qoofe wothidi deettes

daro asati issi heeran shiiqidi zoreta keeththan uttida ha zoreta keeththan uttida asati ubbay dunguza qoodhen qoodhen yeggidi dere woga boncho may7o oykkida

daro asati issi zoreta keeththan shiiqidi zoreta gaaggish deettes ha zoreta gaggish diza asatappe sinthara issi xaraphe bolla ciishay diin henorakka haray dees

Issi sollo giddon daro ayfa ayfetinne hara hara kaththati shiiqetidi oothetida. Shiiqetidi oothetida ayfa ayfeti heedzu sollo giddon xaaxetidi barbarera deetees.

Maccati issi heeran shiiqi eqqidi dere woganne seera bonchchisiza dere woga bessettes. Ha maccati issi maccaya guupe oykkada eqqadus.

daroppe lo7iza buuxan woykko maatan kamettida keeththey dees ha kamettida keeththiska guye baggara daro uuthati nne zilli jilli ekkiza pachchaytira diza dooxa dideedees

Issi dere woga qoncisiza maca nayti issi heeran heedzdzi issippe shiiqidi eqqida. ha eqqida maca naytikka dere woganne gam7o yootes.

Issi bessan aduqi aduqi ekkiza mithi dees ha mithiyakka daroppe lo'izaronne haythi puuci fuucin daroppe cilili ekkizaaro.

daro macati issi bessan shiiqidi kushe ooththo ooththishe deettes ha kushe ooththoykka daroppe lo7izayssa gidishin macati kuphe carqan gaththidi uttii

issi dere woga keeththaynne buqura naagoso geetetti erettidayssi daroppe lo'izayssi dees ha keeththayka cuwaso cuwa kessaso gizay giddora wula malati malati eqqees maata keeththi

Hedzdzu mole oothizayti mole othancha woykko azgare geetetidi eretetees ha mole othanchatikka mole haathappe kesiidi iza shukishe deetees.

Issi nayi bashe tama bollan wotidinne makilen shashi shayes ha sha,iza nayika atuma na,a gidishin izappe guyera hara hedzdzu asati de,eetes

Daro tophphiya dereti issi matan uttidi zoreteththa gaaggettes. Ha zoreteththa gaaggiza asati toora gaammo dunguzanne qoope woththidi uttidaytinne eqqidayti gida.

Daroppe lo'iza doozatinne worati issi bessan deettis ha doozaykka boyna geetettidi erettizayssa gidishin hara worati dari aakiki akikidi eqidi deei

dere may7o woykko dere woga may7o may7dinne daro asati eqqidi deetees aqqidi dida asatappe nam7u addeti qoobe wothin hankoyti wotheretenno issi macayakka izeta madara dawu

Oyddu addeti issi matan eqqidi dishin gede haaththey sinthara dishin haaththiza xeellettes oyddu addetappe guyera diza issi addezi shanca bayidi ha guye simmidi.

Issi haaththey eelidi lanqqe lanqen shiiqidi uttides. ha uttida haaththa maatankka daro mithatinne maatati purci purcidi deettes.

issi geze heeran keexettida keeththay maata keeththay dishin ha maata keeththaykka soon tamay eexxin daroppe cuuyishe dees ha cuwasikka guye baggara umithatinne ozera uuthoti deettes

issi katha keeththa giddon daroppe lo7iza kathati deettes ha kathatikka asho injeeriyanne hara hara daroppe lo7iza katha qommoti issi bessan deeta

gaamo dere dunguza issi heeran woththidi bees qasse giddon gelidi daroti uttida ha uttida asatappe hano baggara gaxan diza addezi koobe woththides

nam7u asati uttida ha nam7u asati uttoytappe nam7atikka caalata gidishin aawa caalaynne aayo caala geetettettes ha izati issife shiiki utti haasayidinne woznappe miicete

issi soo asa geetettizayti issi addera issi macara zin'idinne issi naa be giddon zin'isidi deettes. ha heedzdzaykka mayda mayoy issi medho gidishin addezikka indiyakka issife lo'ettes.

Issi adezi eqqidi dishin iza sintharaka gita xuufey xaafetidayti detees ha xaafetida xuufetasinne adezappe guyera issi keethey lo'o keethey de'es.

Issi xaafettidd xaafoyi daroppe orddi ekkizayiss detees.haa orddi ekizayitappe bollara g garissera r Giza pidale qommoyi uttides.

Issi adey darope ufaysizaysanne mic'etizayasa oykidi dishin ha adeza sintan xufey xafetidi des izika waraqata kushen oyqis.

Issi xaafettida xuufeynne dawalo malatay dees ha dawalo malataynne xaafettida xuufey baybere geetettizayssi issi misilegedin eqqide

issi xaafettida xuufe giddon misilera beettizaytikka deettes ha izetappe issi aaway kushe dimmidi misileza giddon beettishin hanko baggara issi musilime macara addera kushe salantidi dees

issi silki giddon diriza go7a immiza misiley dees ha go7a immiza misileykka waattis appe geetettidinne eretes izikka issi gita xaafon xaafettites

Hezdzdu adeti issi botan utid detes ha hezdzdu adeti kawo oththo othizayta gidishshin isineza sinththan pudhoy des

Issi zoreta keeththa bolla shiiqidi kare asatinne tophiya asati issi bessan zoreta bolla deettes ha zoretan diza asatikka hanira dizayti kare asata.

issi aaway cahali ekkidayti galaloqofe hume bolla woththidi cililooda giza shurabe may7di deettes iza matan henin macaya haaththe woroton qolas

issi addey foo7o hoo7ethiza meeshe qachishe dees aqachishe diza addeza sinthe baggara daroppe lo7ida keeththey dees

oyddu asati issi kawo keththa geloson eqqida ha eqqidaytappe miyera miyera ciishshati issi booththa miishin biitta kunthin izan wothin cillidi dolishede.

issi addey kushe laallidi eqqidis ha kushe laallidi eqqida addezi dagammidayssa masatidinne eqqidis ha izi eqqidayssappe guye baggara jilla woykko cilila matatinne harara miishati deettes

issi bessan foo'o immiza miishati daroti issife shiiqidi biratappe oosettidaytinne akki ekkiza ogeti issi matan deettes hakki ekkiza ogeyikka daroppe lo'idays

mitha bolla kaqetida xompe poo7ota laalliza shuboti issi matan qacheti qacheti eqqida aqacheti qaceti eqqida shubotikka daro hara bessa laallidi gisheettes

Issi ketha gidon daro asat katha methadan detes. Katha methason diza asatappe issi adey eqin iza matan issinoz eqides.

Issi asa dere woyko issi asa besiza onatetha kardey Des, ha kardey daroppe lo'izaysa gididika issi miyera tophiya Bandray Des.

issi xaafettida xoofey dees ha xaafettida xoofeykka liyo hudi dir geetettizayssi issi boodan xaafetti dishin misileykka iza shiishshidi bessees

Issi macaya issi misile bolla kezadanne miicashenne ufayetashe issi miishe oykkada iza gedezaara bessashe dawus iza bessashe dizayssi daro ase go7iza karde.

Issi macaya daro suuqe miishata shiishsha woykkadanne iza matan eqqada komputere beyawus ha beyizaari matani daro suuqe giddon diza eqati kumeth izidi deet.

Daro asati issi heerani shiqi shiqi uttida ha shiqi shiqi uttida asatappe issi macaya komipitere xaamishin heni kareththa kotenne sure gidida adey izo xelidees

Issi katha keeththa sinthani motore giza wode miisha essidinne karen katha ooththiza mashinatianne hara ta xaraphe bolla wothidettes.

Issi maciya wude miisha oykkadanne iza kushera buchchawus ha maciyakka be hupheza laalla yeggada daroppe ufayettashe dawus.

issi macaya shiishshada bira oykkadakka uttadus ha bira oykkada uttida macaya daroppe ufayettanne miicada dawus izi matanka hara harati deetta

Darho asati issi heeran eqqidi xompe go'a issi addey booththa woraqata kushen oykkidi galalo qoobe hupe bolla wothidi eqqidi yootes ize tamatanka kaamey eqqides.

issi kawo keeththa oothancha gididayssi ayfe bolla manaxire wooththidi waraqata kushen oykkidi qoobe huphe bolla woththidi dees ha aawaykka zo7o aawa geetetti ereete

issi zore keeththan issi keeththa giddon shiiqidi darro attumatinne macati issife shiiqidi uttida ha uttidaytikka be sinthan luuke woththidi iskirtora xaafishe deette

Daroppe lo'iza soho giddo mishshati mulekka kumidaytta giddishin issi kawo keththa giddon banddiray woyko Tophiya banddiray eqqidi de'shin keththaydaroy lo'idi lo'idi bettes.

Daro asati uteththazappe denddi eqqidi maaran maaran eqqidi de'etes ha eqqidi diza asata matan booththa uteththa oydeti de'etes giddonka issi addey eqqi

Daro macatinne addeti issi bessan uttidi deettes ha uttidi diza asati zoreta keeththa giddon zoretishin ha keeththaykka shuchchape ootizayssi daroppe aakki ekkides.

daroppe lo'iza shuchchafe oosettida keeththey ba maara maara oykkidi dees ha maaran maaran oykkidi diza keeththa matani issi mithiya eqqada haythera tashkarada dawus

Daro asat usappe lo'iza besan shucha kethaza matan eqid detes, ha eqid diza asatappe guye bagara kaamey Des, ha asatika osancha geteti

Suchchappe ooththettida keeththay dari aduqidinne kawo keeththa keexettidi dees ha kawo keeththa matanikka kaameti deettes ha kaametappe issi kaamey doya dees.

Issi addey gaammo dunguza qodhdhen mayidiinne guuyera duuge yeeggiddii issi ciishsha ba sinththan daroppe lo'oizayssa zo'o qaalamey dizayssa wooththides

Daro asati issi heeran eqqidi dishin izeta matani na'mu hakimeti eqqida ha eqqida asata matani issi addey dawutare bolla xaafishe dees

issi addezi qoodhey bolla booththa miisha yeggidinne issi keeththa matan eqqides ha eqqiza addezappe guyerakka nam'u addeti masitote bollara dees

Issi addezinne issi maciya eqqida addezi karetha may7o may7in maciya zo7o may7o may7adanne miicashe issi addezi immizayssa kushe bessawoykka shida.

Daro asati issi heeran eqid dishin issi adey kushera gede malatishn harati qaseka eqid xeletes, ha eqidi xeliza asata matani issi mac'ayi dawusi . Ha diza asatappe issoy bootha shurabe mayides

heedzdzu asati issi heeran deettes ha heedzdzu heera asatappe issi salo samaye may7ida aazi bolla saketidi daro aykkotara qashetidi dees nam7u asati izas katha imeet

Issi gashe na7iya sakettada dishin izi matan aaway buutha shuraabe mayidi ee mayi eqqidi izis ushahu immees. Ha na7iyakka fooxa may7ada Icho bolla daws.

asati issi heeran dari eqqida ha daridi eqqida asatappe sintha baggara issi aakimeyn eqqidis ha eqqida asatippe issi alga bolla ichada hargancha y dawus

Nam'u hasati issi macaynne issi addey haythe bolla kooshe gujjiza miisha wothidi wode ehida maashine woykko komputere izayssa issisappe ooththete.

Aakimeti dari shiiqidi issi heeran eqqida ha eqqida aakimetikka ooso keeththa giddon ooththidi asa nayta shempo hathizayta gididi eretea

Issi saketiza addey issi aakime keeththan uttidi kushe dhoqu ooththidi nam'u biradheeta piddi isti woothides qa issi kushenekka qachetidi dees

issi aakime keeththan nam7u aakimeti issi medho koote may7idi ooththishe deettes hanko daro hara asati guyer amutetes izetappeka izetikka xaraphe bolla xaafe

Issi aakime keeththa giddon daro asati deettes ha daro asata giddon akimetinne hara hara gooththizayti deettes harganchatikka ichidi harganchatara bida asatikka uttidi deettes.

issi macaya akime keeththa giddon uttada asi saketidaytas karde kessawus karde kessiza nayakka be duuna bolla cambile wothadus

Darinne aaki ekkiza issi kaththa keththa woyikko asa nayththi ufayssa oththizza keththa sunththa giddishshen taasi sunththa maththani miththathinne c'ishshati bettes.

Shuchchatine haara haara ziiqi ziiqi giidi ekkida gaadetti dishshin gaadetta mattanikka maatati cillili cillili daari ekki dettes izza mattanikka daaro shuchchan ossetida dildiley deessi.

Issi xuufe xaafetidaysi daridi eqidi des ha eqidi diza xuufeza harsani heezu tamaare tamaariza maca nayti de'etes.

Issi keththa matanni issi xide gizaiiththaya eqqada dishin izi matarakka addey dugge wodhishe dees gaddezikka buro maatay dolizatho hooxi hooxi ekkides

asati issi heeran shiiqidi deettes ha shiiqidi diza asatappe sinthara dizayti nam7u macati ha simmi xeellishe kushe mecetetes haratikka hindira kushe mecetishe deet

Daroppe lo7iza katamay dees ha katamaykka bahe maaran maaran ooththitidayssa gidishin puutetinne mithati iza giddon cilili cililidinne daroppe katamaza lo7athidi teei

issi bolla shiiqidi ooso ooththishe daro asati go'ettiza kushe kalththe geetettizayssi dees. ha kushe kalthezakka daroppe ha qoodan daro.

daro asati issi ogera hamutishe dishin heedzdzu asati gede bishin he hanora ogeppe karera heedzdzu asati ha yeettes ha7izeta matanka shuchchafe othiida keeththey aduqidi ekkidi dees

daro asati issi polla bookkishe deettis haolla bookkishe diza asati macati gashshe naytinne aayeti deettis heyti bookkizaytikka daroppe caalizaytanne henatote

Issi addey guuthara beettees ha guuthara beettiza addiza sinthan shaalloti ekkiza gadey dishin gadey sinthan daroppe cii ekkida maatay dees

Daro asati issi zumada giza miisha bolla kezidi eqqida eqqida asatikka issi addey cililo ma'idayssi kushe dhoqu ittidi asa bes

daro macati issi heeran shiiqi uttidi mayo sikiza meishan sikishe deettes hasikishe diza nayti daroppe lo7idinne daroppe lo7eettes

"Daro asati issi bessan shiiqidi uttida, Ha shiiqidi uttida asatappe sinththera daro maccati detees ha maccatappe guye baggrakka addeti uttida sinththera diya maccaya manaxire wothada uttadus."

Issi keeththay aduqqidinne pachchidi ooseththishe dees; ha ooseththiza keeththaykka shuchcha keeththa gidishin iza mathan oosanchchathi uththidaynne eqqiday yiidi dee.

Haaththa ogey shuchchan oosettidayssanne zokko zokkettiday dees ha haaththeyka ira gallas shuchcha maxi ehidi issi bootan shiishides, iza matanka cililo maatoti deettes.

issi heeran aakimetinne daro asati eqqidi xeelletes ha eqqidi xeellizaytappe aakimeti gooththa may7o may7in izetappe hani baggara gu7e dadisida macaya eqqada izeta xeellawus

cililo maata kushen oykkidi dere woga qoncisiza asati daroppe shiiqidi uttida ha uttida asatappe wuri addeti booththa qoofe wothida haayeti qacce qacida

issi kaamey kaamey eqqizason hakki eqqidi beettees ha kameytikka faydon nam7a gidishin issi kaameya gaath kelin issi kaameya gena gelana gashshin oge bolla dawus hayssika daroppe akki ekkiza

issi aaho ogey dees ha aaho ogezikka aspalden oosettidayssa gidishin izara issi addey haakki hammutishi dees ha ogezas matanka gaanna baggara woray dees

Daro asati issi heeran eqqidi gede simmidi hara xeellishe deettes ha xeellishe diza asata issi maara matan issi addey kushera malati malati besse.

Issi addezi issi wode miisha ooththishe giigissees ha giigissishin harati eqqidi xeellettes eqqi xeelliza asatappe hani baggara diza addey gooththa shurabe may7di iza matan eqqides

daro nayti issi matan shiiqidi uttida ha uttidaytappe sintharakka wode maarshine woykko komputere gizayssa oykkidi dees hanko izappe heno baggarakka salosa maytidi beeta

issi kawo keeththan ooththiza macaya kawo keeththan oohtho miisha oykkada karetha may7o may7ada maxaafa kushen oykkada issi misile bolla eqqada

Topphiya bandira be matara issidinne oosowa kawo keeththan ooththishe deettes ha kawo keeththan ooththiza asati ichachata gidishin oyddati sinthan uttin issinozi goyn uttites

daroppe adhi aakkidinne aduqi ekkiza xaafettida xuufey dishin hayssi kaphiya bandiranne debube ekiza dere asa bayndira hennira hanira dheqqides

Issi aayeya xirpotada karetha may7o mayada karetha shaashe qaccada eqqadus ha aayeyyi duunason issi asi silkera issi haasayiza kooshe gujizayssara oykkididees.

Hezdzdu asati issi sohoni eqida ha eqida hezdzdu asatappe namu sinththara diza adeti issi xaafetida waraqata kusheni oyikkidi ha besidi mecceteesi

Issi ayiya kareththa sharibbe mayidda kareththa qace qachchada nne zo'o ayiya eqada haasa'awus.ayiya hasayishin issi kushshe dunasso effi woththi.

Daro asati issi mala mayo mayidinne karethanne salo samaye mayo mayidi kushe bolla yeddidi eqqidi deetes. Ha eqqiza asata sinthani na'amuson ciishay bepudora uttides.

issi aayya karetha mayo mayada karetha shaashe qacidaarippe guye baggara issi aaway bulluko mayidi qope wothin iza sinthan issi addey eqqides ha asatappe guye baggara qorqoro keeththay des

issi kawo keeththa giddon daro asati bandiera guyera woththidi maccatiinne addeti kumeththa mala may'o may'di eqqidda ha eqqida asatoppe siinththan xaraphpheyi eqqidees

Issi addey eqqidi kooshe gujjiza massara oykkidi poolise ayfe bolla manadire wothidinne haasayees ha haasayiza addezas guye baggara zo7o qalame tiyettidi dees

kawo keeththan lo7o ooso ooththizaso geetetti erettizayssi issi heeran dees ta misiliza bolla uttidayssi asa nayta ussifetetha qoncisizako

Issi heeran daro asati issife shiiqidinne eqqida ha shiiqidi eqqida yitikka issi medho may'o may'idinne daro attumatinne macati eqqidi deettes.

Daro asati issi heeran heera geeshishe deettis had heera geeshshishe woykko lo'ethishe dizaytappe issi aaya qachada issi miishe ba'ada dawus.

Daro macatin geeshshatetha naagishe deetes ha geeshshatetha naagiza macatikka wuri pooxa maydi may7o maydi dishin issi aaway ize tammatan dees.

daro asati geeshshatetha naagishe deettes ha geeshshatetha naagishe diza asatikka oge bolla gidishin henira mithi tari aduqi aduqi eqqidi beettizayti deettes.

daro asati issi ogera hamutishin izeetta matara geeshshatetha naagiza asati oge geeshshatetha naagosonna issi asi gaaren caanidi efees

issi addezi daro miisha shiishshidi iza giddon aadhdhi uttidi bayzees haddezas guye baggarakka daro woratinne issi keeththati shuchchafe uthidayti deetti

issi kaamey iita woykko buurata shiishi ekki yehidi issi bessan qolees ha qoliza kaameykka dhoqu giidi ducasora dendi huphesora bessidi ducasora qolees

kaameti issi heeran shiiqi shiiqidi eqqida akaametikka faydon dari daridayta gidishin booththa kaame gede simmidi sinthasora eqqides a kameta matarakka issi ndiya hamu

Issi daroppe lo7iza cililo maathaynne worathi deeththees; ha iza maathan issi kaamee caanara eqqin hara daro kaamee issi xoossaso keeththa sinththan eqqide de7ees.

Daro nayitinee asati issi heran utidine so gidon dishin he so gidon uti dizayis issi kopitere dizayisa xelishin issi macay kopiteren hasayawus

Nam,u maca nayti deettes ha nam7u maca naytappe issi naya mule kareth may7o may7in issi macaya karetha sure gixada booththa da giza shurabe may7adus

nam7u addeti uttida a nam7u adetappe issoy tophiya kawo gidishin issi addezi iza matan uttides anam7u adetas giddon ciishshay pudhidi dees

Nam'u addeti wode miisha go'ettidi xeellishe deettes a xeellishe dizaytappe issi adde handiradoyssas koy ba'attidi ekkishin heneradoysi lo'o ase giei dees

Issi addey tamare nayti shiiqidi uttin heedzdzu tamare nayta oonatetha woykko asa naa erisiza eriso karde kessishi dees ha keshshise diza addii ayfe ollamana xerotidis.

Nam'u tamareti issi matan eqqidi deettes. Issi tamare uttidi issi tamare ,eqqidi dishin issi tamarezikka wode mashinoykko komputereza xam'ish dishin iza matanikka hara harati dees.

issi asi be oonatetha qoncisizanas go7ettiza karde geetettizayssa bessees hakardeykka akardiza bollaka daro xuufetinne xaafettida iof deettes

ne oonatetha koncisiza karde oykko payda matawaqa gizayssa issi maashiney ooththishe dishin kushe maratiza misiley iza bolla dee

Issi aaway uttidinne daro asi sinththan dishin silkera poto izan qaraxees. Ha qaraxishe diza awaoza sinththan haaththey hayilandera dees. Naayikka miyyera uttides.

heedzdzu asati issi matan eqqidi deettes ha heedzdzu asatappe issi nozi attuma naa gidishin nam7ati macakko hana macatappe issi noya attumaza mata shiiqa eqqadus

Oyddu atuma nayt issi mala mayo mayid qodheraka yegid abeba be sinthan sinthan wothid utida , ha utida adetikka daroppe lo'za.

Daaro assati issi heeran shiiqidi eqqida ha shiqqidi eqqidayti macay adey issipe hametishe dettes.

Dropped lo'iya asati issi matan shiiqi utidinne tuke uyetes, tuke uyiza asati kawo keetha osanchata getetid eretetes, izetas issi indiyaka tuke pentisawusi

Daro asathi toophphiya woykko gaammo dungguzzaa maayidinne dishiini hano guyeera nam7u addethi booththara diza shuraabe mayida asatheppe qoone woththiday nam7a.

Dere woganne seeraa naagissiza dere cimathi tophphiya woykko gaammo dungguza woththidi dishin izithappe issi baggaarakka hara medho qoofe woththidi ciikkaa sinththan essida.

issi heeran daro aawati baqulo togidinne laxa naa hashshe bolla yeggidi gammo dunguza may7di alanga kushen oykkidi daro asati issife hamuttizaytas giddon aa

kawo keeththan daroppe lo7iza heenin hanin giidi shuchchafe oothitida keeththi dees ha keeththa matan daro asati issife shiiqi eqqida iza matanka woray dees

Issi heeran daro orphile masatizayssinne issi heeran xuugetitayta gaydi tama medho haaththidi diza misiley dees amisileykka kare dere oleta qoncezees.

Hophiya bayndera sinthan woththidi daro asati issi maaran maaran uttida oydeta bolla uttides ha uttida asatikka daroppe lo7izaytanne zo7o may7o daro ma7idayta.

issi bolla menthetho woykko isporte gizayssa ooththiza asati daroppe lo7iza meedan hamutetes hahamutiza asatikka kare dere dere asata

kare dere asati issi heeran shiiqettidi shiiqettidi eqqida ha eqqida asatappe issi noya maca gidishin hankoyti adde gidettis ha adde tappe issinozi qobe woththidis

daroppe poo7idinne caddiza foo7oy dees ha foo7oza giddon asati eqqidi deettes ha eqqidi diza asatappe issi noya maca

Issi keeththey daroppe aakkidinne keexettides ha keeththazaz giddora doyay dishin issi xaafey aduqidi iza bolla dees ha iza sinthanikka foo'o immizay aduqidi eqqi dees.

Daro asati issi heeran hamuttishe deettes. Ha heeran hamutiza asatappe sinthara diza nam7u asati issinoy adde issinoy maca gaadi hamutteettes.

Heedzdzu macati misile giddon eqqida ha heedzdzu macatikka issi xaafettida miisha kushe bolla heedzdzaska oykkidinne issi medho qoodhera yeggidi eqqida.

nam7u macati kare dere macata kare dere macati issi miisha kushen oykkada qasse hara bollan nababaws izitikka tophiya bayndera guyera essida

Issi osso keththan woyikko kawo osso keththan oththiza pollise getetizayiti dettes izeta mattan gammo dunguza qadhdhesora sikkisidi jilla qobbe woththidda addeyi deesi.

issi heeran nam7u poolisetinne issi qeeseti eqqida ha qowesoti booththa may7o may7di booththa qoobe wothin pooliseti samaye qoobe wothida

issi addey mitha puuteta marcon bookki bookkidi haraso bollan tukkanaas issi bootappe hara boota kessi kessi ekkees ha mitha fuuteykka daroppe jillizayssa

Issi poolisey kooshe gitathizayssa kushen oykkidi qoobe huphe bolla woththidi bena masatida koote may7idinne haasayishe dees izi haasayishe dishin haray guyera xaafetidikka dees.

issi keeththa matan daro asatinne pooliseti issi bessan deettes ha poolisetinne asati daridi dishin hane wursetha wula baggara heedzdzu pooliseti issi matan eqqida

nam7u kawo oosanchati issi matan shiiqi uttida ha uttidaytikka poolise geetettidi eretishin issi poolisezi haasayishin issinozi uttidi xeellees

Oyddu asati eqqidi deetets. Oyddu asatappe issinozi musilime gididi qoodhera hara medho mayo yeggidi dishin ha heedzdzati dere cima asa gididi toora oyiqqidi deettes.

Issi awadaysi karetha shurabe kusheso duxa maydi eqides ha eqida awazika highqoofe woththidi dishin henira issi mac'aya eqada iza xela.

Daro addeti issi heerara hamutishe deettes, hamutishe diza asatappe sinthera diza aaway karetha koote maydi qoobe woththidi haylande kushen oykkides.

Garo asati issi heeran shiiqidi zoreta keeththan uttida azoreta keeththan uttida asatappe issi macaya sinthara uttidara daroppe karetha idishin maraqata kiyon oykkadus.

Tophiya kawoy issi miishsha haasayishe de7es. Ha tophiya kawoy uttida oydeynka daroppe lo7izayssa gitidi medhon kareth izaska matan haaththey dees.

issi kawo keeththan ooththiza kawo keeththa ooso ooththizayti be sinthan sinthan waraqata woththidi nam7ati ooththishi deettis hano qasse izi tamatan nam7u adeti eqqida izi tamatankka bandiray eqqidi dees

issi indiya tophiya bandira sinthan wothada qoodhen hara miish aaththada karetha shurabe garsera may7ada kootey bollara may7ada ayfeso lo7etha cada xeellada heqqa

hissi tophiya kawoy be qoppida qofa yootishe dees hayotishe dizayssa woykko darsidi woykko koosheza gujjidi immana mala kooshe gujjizayssa sonduunason wothii

Tophiya kawo abi aymede getetizasys karetha mayo mayidi karbate qacidi botha shurabe gathara mayidi utides ha utidi diza kawoy tophiya

daro asati issi matan shiiqi didi eqqida ha asatikka qoope woththidi eqqizayti nam7u asata gidishin hanko issi addey hara medho qoope woththides ha asatikka giste malata woththida

Issi aaway karethada giza shurabe may'di sure gixidi qoobe huphi bolla woththidi eqqides ha aawuza matanikka ayfa7ayfe ta bukki shiishshidasa gaaththan issi macaya eqqada aawa xeellawus.

gaammo dere asati sure gixidi koote may7idi qoobe woththidi xambaronne cikkata kushen oykkidi deettes ha oykkida addeti daroppe lo7izayi

kawo keeththa oohthoson asati ooththishe deettes ha ooththishe dizaytappe nam7ati uttidi dizayti xaafishe deettes izeta matan tophiya bandiraynne haray eqqi dida

Daro asati issi heeran shiiqidi eqqida ha shiiqidi eqqida addetappe issi addezi hani shiiqidi issi addeza haasa issishenne miicishe deettes.

Daro asati issi heeran googi googidi yuushowan eqqidettis ha yuushon eqqida asatikka daroppe lo'izayta gidishin hano sinthara diza asa adde karetha koote may'di eqqides.

Daro asati issi heeran shiiqidi bandira mulekka tophiya bandira oykkidi dhoqo giidi giidi eqqidetes hayqqida asatikka issi xaafettida xuube sinthan woykkida.

issi kawo keeththan ooththiza addey kawo oothosonni kooshe immiza woykko darisiza massara go7ettidinne haaththa sinthan woththidi tophiya bandira miyera issidi dees

daro asati issi heeran shiiqettidi uttida ha shiiqettidi uttida asatappe qeesoy musolimeynne wotaderey gaammo cimay wuri shiiqidi uttidettes

Namuu adeti is mala kumeta mao ma'id, Tophiya bandira guyera isidi ayfe bola manatsire wotid aqda. Ha iqragatka nam'ay isyi isyi matsafe oyqda.

Nam77u asati issi kawo ooso keeththan uttida ha uttidaytappe issinoya macca gidishin issinozi adde izetikka tophiya bandira miyera essida.

Heedzdzu deteqidi deettes heedzdzu addeti eqqidi dizaytappe issinozi giddora be ooso ooththiza miisha qoncisizayssa qoodhen aaththides arattikka aa.

Daro asay issi heeran shiiqidi eqqides.ha shiiqidi eqqidayssabe daroy macay,addey, gashey, gitay wuri issi heeran dees.

tookkowas kaasanchati ka7ishe deettes ha kaasanchati ka7ishe dizaytappe nam7ay issi medho may7o may7in issi macaya sinthara tammanne usuppun paydo may7ada gede woxxawus

issi heeran daro gashshetinne gitati issi matan diishin izetappe heno gaggara kaami detettis asata giddon janxila oykkidi hara harati deet

Daaro asati issi heeran hennira hannira giidi shiqqi zoretta keththan uttida ha zooretta keththan uttidaytappe issi macciya haano baggara denda eqqada hasa'awusu.

Nam'u missile giddon ayiffe tuke esizayitti dettes ha ayiffe tuke esizayitti henin hanin issi mala gididinne bettetes ha ayiffe tuke essizayrippe giuye baggaraka issi addey uttides.

issi heedzdzu tohora hamuttiza bajajje giza kaameyhi dawus ha kaamey sinthanikka issi addey eqqi guyera nam7u pooliseti eqqida afhabaa

Issi fuuteti issi heeran aadhdhe aadhdhe deettes aadhdhe aadhdhe diza puuteta giddonikka shuchi dees izappe gaanna baggara ogey ooththetishin iza matara cilillo maatatikka deettes

nam7u kaameti issi matan shiiqetidi deettes ha nam7u kaametappe issi kaamey ha caani ekkidi yishin hara kaamey qasse bollara asara caanidi gede bees.

heedzdzutohora diza qeeri kaame wurikko bajajjo geetettizarin daro asati kumi uttidi beettes ha kumi uttida asatappe kessasora diza addezi ha simmi uttides

Kowaase ka'iza nayti denban kayettes naka'izaytikka zo'o qonxa gixxidinne itiophiya chisherte may'di ka'ishe deettes ka'izaytikka daro piloe.

Hayfaayfey issi heeran daridi daridi dees ha ayfaayfe bayzizayti nam'u asata gidishin hara hara ayfayfeti deettes ha ayfa'ayfeti dono zo'o shungurto timatime bambarenne hara harata

Nam7u asathi wora garssara hamoththishe deeththes; ha nam7u asathappe sinththera yizayssi qoophe woththidi shanccaa ba7idi kushen guufe oyqqidi wora garssara ziqqi gide hamoththishe deeththes.

macatinne attummati issife shiiqidi eqqida ha eqqida asatappe guyen issi miththiya tashggara eqqadanne cililla cilila ekadus izitappe guye baggarakka kaamey eqqin daroppe lo'iza kattamay

daro asati issi eeran shiiqeti shiiqetidi uttida shiiqeti shiiqeti uttida asatappe guye baggarakka issi daarsha mithiya eqqada dishin birday dees

Taruppe lo'iza issi bessan shiiqi shiiqidi colqidinne malara lo'izayssi issi heeran woray dees ta woraykka taruppe aakkidi ekkees.

Issi maca naya dunguza may'ada huIe birsha yeddadanne haaththe mitha haythen ekkada iza yedda yedda xeellashe dawus a maciyagga karetha aaris.

issi daroppe lo7iza keeththey dees ha keeththeykka tophiya giddon beettishin wora goykko intoto giza parkeza giddon dees

Gamo dungguza qoffey daaroti miththa bolla kaqqeti kaqetidi dettes hankoy qase gammo dunguzay issi madadan qasheti qasheti utides.

Daroppe lo'iza ciilliloy issi haaki haki eqqida qoriqoro keethtthay dees ha qoriqoro keeththappe xadde baggara goshshetti eekiza keethtthay dees izappe hanira woorayikka dees.

issi heeran daro puuteti toketidi dolida ha dolida puute tammatani garsera ogey efees bollaykka daroppe wurattidi xide mith kammidi dees

Issi dere woga may'o mayda nam'u addeti deettes ha nam'u dere woga mayda may'otappe guye baggara diza addeti hamuttishe dishin issinozi waraqata oykkides.

Issi wora giddon daroppe piissatidi wodhdhiza haaththey boottidi beettes ha booththa haaththes miyen miyen mithatinne hara harata puuteti deettes.

heedzdzu asati issi medho maydi nam'u addera issi macara deettes izitappe sinthara issi addey xaafees issi addey kushera beekkidi bessees

daro asati ba oonatetha erisiza karde kessishe dishin issi addey uttidi hadirsa kushin xaafees hanko maceya komputerezan asa gelthishin asay eqqidi deettes

2 adet luken iskirto oykid suntha xafishn harat yotetes. Ha yootizayt 2 macata gidishn istappe guye bagara adey Des henoraka deysha des

Be onatethaka erisiza karde woyko onatetha erisizaysa issi adey utidi xafen harati utidi be suntha yotetes

Addethi issi heran shiqidi eqida. Ha eqida addetikka daroppe ordi ordi ekkizaytha gidishin gidora bettiza adezi qophe wottides hankko qa issi adezi xaraphe bolla xuffe xafess.

Daro nayiti nne awati issi heran shiqidi be eretida asatanne be erontha asatara suntha isinoyi imin suntha harayi qase xafes ha xafishe nne imishe diza asati eqidi detees

issi aaya uttada dishin issi aaya eqqada dawus ha uttidinne eqqidi diza aayeta matan issi attuma naazi wode miisha shiishshidi komputere gizayssan izeta ekkees

gashshe nayti issi heeran eqqidi deettes ha eqqidi diza he nayti maaran maaran gi dishin maca nayti guyera musilime gididi heedzdzay huphe qachidi dees

daro asati issi heeran uttidi deettes ha uttidi diza asati aayo aawa gashshe naytanne giitettidi eretetes hizditikka waraqata kushen o

Daro macati issi madadan gididinne be naa ba7i bayidi eqqida ha eqqida macatikka issi naa na idimmidi wurikka deettes

tamaretinne hara hara addeti issi matan shiiqi eqqi dinedaytinne uttidayti gida ha uttidaytanne eqqidayta issi addey nababis harayssekkin wode komputeren xaala

issi aawa caalay wode komputere woykko maashin eggizayssa heppe heni baggara uttidi qacce qacidi buuchchara puulu miday dees ha iza matanikka waraqatati deettes

Daro gashshettinne sinththara aduqqi eqqiza oyddu addetti eqqida. Daro gashshe nayttinne hara haratti gaden uttidi dettes.eqqidi diza asatti sinththanikka payddoy de'es .

Issi toho kuwasse kassanchathi gede simidi issi heren wurikka uttida. Ha uttidayththas zokko bolla xedda mayida payddoy payddoy dees. Izzathape sinthanikka daro akki ekkida dembay dess.

Kuwase ka'iza kaasanjati issi denban ufa'ettishenne baqetishe deettes ha izi tikka daroppe lo'izayta gidin isporte oochtho ooththetes.

Issi demba bessan macanaytin tooku waase ka ishe deettis ha macanaytikka taruppe do7izaytanne atuqi aduqi ekkizayta gidin izitas guye baggara wuraykka dees.

kuwase ka iza kaassanchati issi heeran sinthera dizayti ziqqi giidi bo'e oykkidi dishin guyera galalo mayda nayti eqqidi deettes. izetas giddora booththa maydaykka eqqides.

Issi kuwasse ka'iza meedan kuwasse ka'ishshe de'etees.ha ka'izaytika darope lo'izayta Gidishin Harati guyeraka woxishe de'tes izetape guye bagaraka DAro zo'iza cishati detess

Daro naythi issi heran shiqidi bolla minthetho osso othethes ha bolla minthetho othiza naythape sinththa bagara issi adde tamarisizay eqqidi dees ha naythikka paydon dora.

kowaase kaasanchati issi heeran dari daridi uttidainne eqqiday bides ha uttidaynne eqqiday gidaytappe issi addezi hano miye baggara hara medho may7di eqqides

issi wothachati woykko tophiya dere asa gididayti issi heeran darro asati shiiqidi eqqidi deettis ha eqqidi diza asatikka issi medho mayo mayda ha izeta matanikka issi aawa caalay bo'atiriya ekiday eqqidi

Issi attumanay sinthen eqqidi dishe izi salo samaye shurabe may7di karetha qonxa gixidi karetha kalthe aaththidinne eqqides izappe heni denbappe guyera darro asati eqqi

heedzdzu tookku waase kaashsanchati issi matan shiiqi eqqidi hamutishe deettes hamutishe dizaytappe qonxay galalo gixiday sinthara dishin hanko zo7oda gidayssa gixiday iza guyerada

Issi yetha miishati dari dari dinne issi heeran eqqida hadari dari eqqidayti yetha yexxishin qaala gitasizaytanne kooshe daroppe lo7athizayta.

Poo7o immiza issi wode miishay dees hayssika foo7o laali laalle woykko shaakisha bessizayssa gidishin hayssi wode mmaashine gaysa.

Daroppe lo7iza issi misili mala gididinne issi miisha bolla cateti cateti eqqidayssi hara medhoy medhoy dizayssa qoncisees a medhotikka daroppe lo7ia

Issi suutha makiza wode maashiney issi bessan uttidi dishin iza izikka boothu qalamey dees iza giddonikka paydoti deettes.

Issi wode medhetay hawa ayfe shiishshi be giddon ekkidikka hara poo7on laammees ha poo7on laammiza miishay soolare geetettidi erettes.

issi kooshe gitathizi siyissiza kooshe adusisiza woykko gitaisiza wode maashine woykko haytha iirpoone geetettidi erettizay issi heeran baxettidi dees

Issi oge matan motore saykilenne bajajeyne hara hara desi asatika sinthani utidi betida dees.

taro asati issi miisha hoykkidi eqqida hawykkidi eqqizaytappe issi maca naya miiyera bettawus izitas sintha baggara golphiley dees

kaameti issi maara maara oykkidinne issife deettes ha kaametikka gidduwara giddora doya woykko oge wothin izita giddora daro asay hamutes

Issi addey daro kaameti eqedishin kameta sinthara issi so giddon lo7etethas go7ettiza kushen oosettiza miisha tookkidibees.

Namu7u asati issi hare gaare geetettizayssa daro tohotalera haaththe caanidinne ekki efettes haizetappe heno baggara issi kaamey hamuttes.

issi oge pacha oge giddon kaamey dees ha kaameti qeeri kaamenne gita kaame gidishin gita kaame matani xide giza mithay giddon eqqidi dees

Issi kaamey haaththa woykko guggiza meesha issi dereppe ra dere efizayssanne hedereppe hederes gaththiza kaame geetettidi eretishin izappe guye baggara wuratinne daro misadi deet

Daro poolise kaametinne pooliseti issi beetan eqqidi deettes ha kametikka ba madadan eqqidi henippe haakkidi yida ha issi kaameykka sinthara aduqidi eqqidi dees

Issi oge ooththiza kaamey oge ooththishenne biitta shiishshi shiishi issi heeran woththishe dees ha iza matanikka aduqi ekkiza badjafe geetettiza mitha ayfey dees

Issi atuma nay motore asapalttera ogera lagishshe des ha lagetishshe diza ogezappe heno bagara daro worat ekizaysinne guthu katamatid ekiza oge maatay des

Darope lo'za issi Katama gidon mithayne hara hara mishati lo'zayti betes ha Katama gidonika shuchan osetidaysi adqi ekiza issi kethi.

Nam''u asati ogera hamuttishshe de'etees.haa ogera hamuttishshe diza asati he heno bagara daroppe lo'iza keththeyi shuchchappe oththetidayissa daro masitotetinne daro wulatti dizayiss betees .

issi keeththey daroppe lo7izayssi oothitidi dishin ha keeththis issi baggara hamutizazo wulla doya yeggin keeththes giddoy beettees wullaykka daroppe lo7ees

Aaho gididi shuchchafe keexxettiza eetthaykeexetishe dees keexxettishe dizha keeththaykka daroppe akkidi ekkishin asati iza matan gooththishe deettes.

daroppe lo7iza issi shuchcha keeththan oosettida keeththey dees ha shuchcha keeththezekka wulay mastoteynne adda lo7izayssa gidishin penge matanin daro ceeshshati deettes

Shuchchafe oosettida keeththey dari daridi yuuidi issi heeran dees hayuuidi diza shuchcha keeththa matan kaameykka iqqidi dees

Issi keththa shuuchchappe oosettidayssi giittatidi nama'anththo hedzdzanththo goge gogidii oosettides ha oosettidaytta sinththan ha puudhdhoy puudhidii daaroppe lo'iza ciishshay dees

Darope lo'iza shucha kethan kexetida kethati daro wulatine pudeta haki haki bidayti detes ha dizayta matan issi kamey eqidi de'es.

issi wode keeththa woykko shuchchan oosettida keeththaynnne daro wulati garsera bollara giidi issife shiiqetidi dizayti deettes izi tammatan issie naay uttides

Issi addey puute tokkidi izo garsan biitta shiishshees haratikka be puute tokkanaas kushen oykkidi deettes hara issi tokkida miiyerakka haray be fuute tokkidi.

heedzdzu asati issi matan eqqidinne issi addezi xaafin xaafettidayssa nababetis izitappe hano baggara zo7onne booththa pudho pudhidi diza ciishshay dees

Issi katha keeththa malizayssi xaafettidi uttidis ha xaafettidi uttida keeththayka daroppe aduqidinne issi matan shiiqeti shiiqeti ozetidi.

Shuchchafe ooththettiza daroppe lo7iza keeththati keexettida ha keeththatikka ba maaran maaran keexettin issi noya booththa qalame gidishin issi noya boro keexettashi dawus.

Issi addeynne issi indiya sinthara eqqidinne issi miisha kushen oykkidi iza oychetidi shee eqqetis ha oychetishe diza asatappe issi noya adde issi noya.

Oyddu macatinne issi addey eqqidi deettes amacatikka daroppe lo7izayta gidishin izitikka mule heedzdza oydatikka qonxa gixida issi addezi sure gixidi heedzdzu asati issi medo may7o booth may7n hanoyti nam7oy jilla may.

Daro gashe naytinne guthu aduqi ekizayti issi mala mayo mayidi issippe shiqidi tamareson tamarishe de'osona.

Daro tamaare nayti gelidi issi bessan uttidi wode komputere xam7ishenne xaafishe deettees issi addezi eqqi yootees.

Issi xafetida xafoy daroppe lo'izaysi pachi ekiza waraqata giza gazexa mala bolla xafetidi des xafetizaysi tamares go'ay dizaysa yottes

issi xaafettida xuubey daroppe aduqidinne shiiqi shiiqi dayti deettes ha xuufezikka salo samay medhoninne cililon xaafettides

Dhale keeththani daro dhalettinne gannan xaden maaran maaran woosettida mithafe woosettidayssi haliza oykkidi dees anin xaafettida waraqatay dee.

Tophphiya kawoy ayiffe bollan maraxinne woththidinne issi na'ay maxaffe oyikini izzappe nababes hanippe na'aza sinththan eqqidi de'es.

addeti issi heeran hamitishe deettes hamitishe diza addeta matani issi indeya guyera yawus ha sinthara yiza hezhu addeti daroppe ordi ekkizayi

Wolayetha sooddo yumberesti giza issi qoosettida qooso polo keeththa geedishin iza sinthan nam7u addeti e

Tamare keeththan maca naytinne attuma nayti issi bessan uttida ha uttida tamare naytappe sinthara diza macaya booththa shurabe mayadus.

Isi heeran mithafe oosettida mitha ootho bessati deettes hayssa mitha ooththo bessati mithafe kanche oosettidinne hara hara miishata utethas zin7ossinne harata go7ees

daroppe aduqi ekkiza xaafettida xaafeti deettes ha xaafettida xaafetikka addisaaba dere oosonne go7a keeththan xaafettidayssa yootes

Nam'u ogey akki aakki ekkidayti diishin izeta giddora issi hano hadarisa bagga ogera kaamey hamutishi dees kaameppe guye baggarakka issi addey hamuttees.

Daroppe lo'iza xaxeti sida issi oggey des. Ha ogezanka issi kame hamutishe dishi kamezas sinthara daroppe locu locidinne bettiza mithay

Issi kameyi wora giddora hamuttiza ogera hamuttishshe de'ees.haa wora giddora hamuttizza ogeyikka heni hani giddinne dishdhinn boththa kamiya hamutawuss.

Issi birda birdetida badan issi ogenwulanadan hamidi adduq ekkidazigay dishin ha zoga bolarakka gashe nayiti deesha lagidi wora gidora axxidi dees.

Issi oge oothiza kaamey oge bolla oothishe dees ha kaameykka taroppe aduqi ekkiza qoodhey diishin iza matanka woray dees

daro issi heeran oosettida keeththati deettes ha keeththata matanikka issi ogey giddora qanxidi ekkidi bees ha giddo keeththa giddozikka booththi booththi aadhdhi aadhdhidi dees

issi kaamey hara kaame bolla biitta woykko shuchcha kuuci kuuci caanees ha kuuci kuuci caaniza kaamees qoodhey daroppe aduqidi ekkees

issi kaamey oge ooththizayssa gididinne issi haray aduqi ekkiza kaame miyera eqqidees ha kametikka ogeta giigissettes ha ogesika issi baggara woray dees

Daro asati issi matan shiiqidi aaho ogen eqqidettes ha aaho ogen eqqida asatas guye baggara kaami gadees ha izata matarakka daro cilli ekkida maatati deettes.

Issi haaththa oykkiza haaththa oroto geetettizayssi woosettidi dees hawoosettidi diza haaththa tankereykka daroppe lo'izayssa gididinne lanqey lanqey mithan kametei

issi addey issi wode miisha ekkidi izi wurin iza gaaththan doydikka hara medho medho gujishe dees hayssika aakime geetdees

nam7u addeti issife deettes hayssife dizayti haaththa hara miishan laalli laalli geddizayssa oykkidi issi addey dishin issinozi saate kushen athidi booththa qoobe woothidi kushe baqqees

Daro asati issi bessan kushe aaththera mecetishe deettis hamecetishe diza asati dere may'o may'di qoodhe bollara woththidi yeggidi deetti.

Hatha issi herappe hara hera efanasi tubo go'etidinne hatha efetesi. Ha efiza tuboyika daroppe woliqama gididine hatha darisi oyikizayisako

Issi haththa oykkiza haththa tubbo gettetti dhesettizay dhe'es. Haththa tubbo maththanikka hara hara keththattinne lo'iza puda puththetti dettees.

oyddu asati issi matan eqqidi deettes ha eqqidi diza asatikka ooso oosisizanne ooththizayta gididi issi matan shiiqidi eqqida

Issi haaththa gasethiza miishi dees ha haaththa gasethiza miisha asati ooththishe deettes ha oosettiza haaththa gatho miishaykka taroppe aduussa.

daro puutetinne dan7o onka ongoti issi heeran dishin iza matani asatikka dari daridi eqqidi deettis izata asatappe guye baggarakka daro wuratti ekkizayssidee